Marangisi akawanda akaunganidzwa pasi, tinoona kuti mamwe acho haasati aibva amwe ave padhuze kuibva mamwe akaiswa mubhasikiti .

Chipuka ichi chine maziso mahombe anenge ezizi uyezve kamhino kadiki kanenge kekiti. Kapuka aka kakagara pabazi romuti kakabatirira.